Palli biɛni ka loori nima dolli loori piɛla ni loori zaɣa tampilim ka piringa chena ka niŋ noosi maasi zaɣa sabinli ka ga woochi ka gbibi nucheeni baŋa.

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu n chimdi boofurooto ka paɣa shab ʒi o luɣuli zuɣu ka so gbubi bia ka gaɣali ʒɛya ka piɛɣu biɛni ka taha biɛni ka o chimdi boofurooto

Palli n doya ka loori nim dolli loori ʒiɛ biɛni koba domi kuriti domi ka loori piɛlli nyɛ gamo